Amewo va ameɖiƒe. Nutsu aɖe dze klo ɖe anyigba eye wòlé nyɔnu ɖeka aɖe si le avi faa asi ɖe asi. Amewo tɔ ɖe anyi eye wole nyɔnua kpɔm.

asrafo wɔamɛtɔ̃ lɛ ʋu gbɛgblɛ̃ aɖe gbɔ ɛfimie me nyakpɔ o wóle etu ɖasi, exɔ nyakpɔ ɖe le wobe xa anyiegba wɔ yibɔ

Ɖeviziwo le nusɔƒe ɖeka ɖeka nye bafa enɔ anyi ɖe eƒe bafakekeme wo bɔbɔ nɔ kplɔ aɖe nu eye wo katã wole nu srɔm nyɔnuvi ɖeka le ebe nu akɔɖinu ɖeka ɖe asi

Amewo le bɔbɔ nɔ anyigba, ametsitsi kple ɖeviwo siaa. Ŋutsu ɖeka bɔbɔ nɔ ŋkume, eye ekɔ taku yibɔ bla ɖe ta. Eŋu yibɔ le wobe gbɔ.

Sɔfowo aɖe le awu ʋe eye ŋutsu woame eve lé keke ɖe asi. Tɔgbe tsitsi ɖe ebe klo ɖe asi eye wòlé zɔzɔm.

Asime eye amewo le afɔkpa dzram. Nyɔnu aɖe le awu yibɔɔ aɖe me eye ebla ɖuku le eme tsom. Elɛ enu yibɔ ɖe ɖe asi.

Sukuviwo le ampɛ tum. Wotɔ ɖe efli wɔme eve me. Ɖevi wɔme eve sie le ŋgɔ le asikpeli ƒom eye wodzo. Eŋu le wobe megbe eye wo be nufiala ame etɔ̃ tɔ ɖe wobe megbe.

Nyɔnu aɖe kple nyɔnuvi wole seƒoƒo dom nyɔnua do kuku eye wòle nu kom ɖe ɖevitukui la seƒoƒo geɖe le efima

Dɔnɔdzikpɔla kple dɔnɔ le xɔ aɖe me. Dɔnɔdzikpɔ lé agbalẽ ɖe ɖe asi eye wòle nu ƒom na dɔnɔ. Dɔnɔ la lé agba ɖe ɖe ata ta eye wòle dɔnɔdzikpɔla kpɔm.

Dɔwɔlawo le dɔ wɔ, ŋutsu woame eve aɖe lé gakpo aɖe ɖe ati ɖe dzi eye bokiti le ebe..dɔwɔla ɖeka be ŋgɔ, dɔwɔla etɔ̃lia le gakpo aɖe dzi.

Ebexɔ, wokɔ be kɔ tu xɔ eye ɖevizewo wolé agba gã aɖe ta. Ɖevi ɖeka aɖe tɔ ɖe gasɔ gbɔ eye nakewo le anyigba.

Ŋutsuvi wɔme eve kple nyɔnuvi wɔme eve wo le ha dzim. Ŋutsuvi ɖeka kple nyɔnuvi ɖeka le hadzimɔ ɖe asi eye ŋutsuvi wɔme eve wokɔ haƒomɔ kɔ bla ɖe to. Nyɔnuvi ɖeka le awu dze me eye ele nu ƒom.

Amewo va ga xɔ ƒe, asrafo womeve aɖe do kuku le efima. Ame wome ene bubɔnɔ kplɔ̃be megbe eye ɖeka le ga ɖe asi. Nuŋlɔnu le kplɔ̃ɖeka dzi.

Amewo le etsi ŋu aɖe me eye etsiƒu ƒe le eŋu ƒe titina, amewo mlɔ anyi ɖe aba dzi le etsi ŋua me eye ŋdɔ le wo ɖum.

Nufiala le nufia ametsitsiwo, nyɔnu ɖeka ta ɖõ eye wo ɖo gakui, ele bubɔnɔ ŋgɔgbe, elé agbalẽ ɖe asi eye nuŋlɔti le ebe asi.

Amewo le tsiɖɔɖɔ me zɔm, ke tsiwo mu ƒo ɖe etsie me efi mi kaka bosoboso eye nyɔnu ɖe le etsiɖɔɖɔ me zɔm.

Modzakaɖelawo le modzaka ɖem. Nyɔnu ɖekale awu ʋi me etɔ ɖe anyi le titina me eye ŋutsu ɖeka dze klo ɖe anyigba eye wo le nyɔnua be asi. Nyɔnu wɔme eve le bɔbɔnɔ anyigba le adzɔge.

kɛtɛkɛ mɔ dzraɖo ɖa ƒɛ lawo amowo lɛ kɛtɛkɛ mɔ kum amɛɖɛwo lɛ ati ɖasi wókatã woɖuɔ kuku eye eʋu aɖe tsɛ lɛ ɛfimi

Tɔgbe aɖe le edɔ badzi eye wokɔ enu ɣi kɔ bu eƒe ŋkume. Wokɔ eɖo ɣi kɔ gbã ɖe eƒe nuie petee. Dɔyɔla aɖe le eƒe aʋa tutum.

Aɖakagowo le keke aɖewo dzi, kekeawo tɔ ɖe mɔ to eye wole fli me. Atiwo ƒo xlz wo eye eŋuwo le mɔdzi.